Addi bilisummaa uummata Oromoo biyya kana keessatti dhaaba beekamtii waggoota dheeraa qabudha. Haata'u malee yeroo ammaa kanas qabsoo karaa nagaatti seenuudhaan biyya kana keessatti hojii hedduu hojjechaa jira. Kun immoo uummata kanaaf waanta gaariidha.

Meeshaa sibiilaa wal fakkaataa kan wantoota dhangala'aa gosa adda addaa baatuuf fayyaduudha. Meeshaan kun toora galee naqamee jira. Halluun meeshaa kana irraa diimaa fi keelloo yammuu ta'u barreeffama halluu gurraacha qabu ofi irraa qaba.

Laastikiiwwan bifa geengoodhaan walirra kaa'amanii jiran kunneen suuraawwan garaa garaa, fakkiilee waraqaadhaan keenyan manaa irratti maxxanfsuuf kan gargaaranidha. Halluu adda addaa kan qabanidha. Dabalataan baruulee ciccitan kan walitti qabsiisuudhaaf gargaaranidha.

Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hanga sadarkaa Afriikaatti hojjechuudhaan beekamaa jirti. Kun immoo ta'uu kan danda'eef hojii bulchituun magaalaa kanaa hojjechaa jirtuunidha. Kun immoo gara magaalota biyya kanaattis baramuudhaan adeemamaa jira.

Kitaaba mata dureen isaa "Imimmaan Oshiwitzi" jedhamuun kan qophaa'ee jirudha. Kitaabni kun afaan Oromoon kan qophaa'e yoo ta'u, nama maqaan isaa Hinseenee Meekuriyaa jedhamuun kan qophaa'edha. Seenaa saba Oromoo kan qabudha.

Kun bakka konkolaattonni itti dhaabamaniidha. Bakka kanatti konkolaattonni gosa garaa garaa dhaabatanii argamu. Keessuma ammoo konkolaataan dheeraa 'Loonchinaa' jedhamu baay'inaan argama. Iddoo konkolaattonni kun dhaabatanii argamanitti maaltu ol dhadhaabbatee argama?

Mana bifa ammayyaan ijaarame yommuu ta'u, waldaa fakkaata. Sababni isaa immoo, suuraan fannoo manicha irratti kaafamee waan jiruufidha. Namoonni muraasni gara manichaatti seenaa jiru. Manicha fuldura kan jiran namoota meeqa?

Biyyoota hedduu keessaatti wanti baay'ee baratamaa fi keessumaa immoo biyyoota guddachaa jiran keessatti kan baay'atu baadiyyaadha. Baadiyyaa keessatii immoo manni citaadhaan akka yeroo bokkaan roobu bishaan galchuu hin dandeenyetti jabaatee kan ijaraamudha.

Dubartii uffata aadaa hawaasa naannoo ishee uffattee achi galagaltee dhaabachaa jiru argiana. Dubartiin kun sa'aatii harkaa kan akka faaya miidhaginaatti ishee fayyadu godhattee, harka lamaaniin uffaticha bal'istee, bita ishee ilaalaa dhaabachaa kan jirtudha.

Perezidaantiin duraanii mootummaa Federaalaawaa Itiyoophiyaa adde Saahilawarqi Zawudee xiyyeeffannoo guddaan fuuldura isaanii ilaalaa jiru. Adde Saahilawarqi Zawudeen Pireezidaantii dubaraa yeroo jalqabaa ta'uun bara 2019 ALA filataman. Isaan booda waggaa ja'aaf walitti aansuun biyya isaanii tajaajilaniiru.

Biyya kana keessatti sangaan Lafa ittiin qotuudhaafis nifayyada. Uummanni keenya durii kaasee mala aadaatti fayyadamaa waanta dhufeef hanga har'aatti iddoo baay'eetti maluma kanatu hojii irra oola. Sangoota kana naannoo kanatti yeroo inni qonna dadhabe nyaachuudhaaf fedhii guutuu godhatu malee qalachuuf fedhiin hinjiru.

Addunyaa kana irratti namoonni wajjin jiraachuun faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee bakkeewwan baay'eetti kan agarru garuu kana irraa adda waanta ta'edha. Kana jechuun qooda walitti dhufanii rakkoo waliitiif furmaata laachuu qaban diina walitti ta'anii hamaadhaaf dabarsanii walkennuun gaarii miti.

Finfinnee keessaa iddoo baay'ee miidhagaa fi bifa ammayyaan ijaaramedha. Mukti ibsaa hedduun karaa jinaa dhaabbatanii jiru. Gamoowwaan hedduunis ni mul'atu. Namoonni immoo karaa cinaa deemaa jiru. Karaa gidduu Biqiltuu meeqatu dhaabamee jira?

Kophee baayyee bareedduu taateefi kan baayyee miidhagdudha. Kunis kan isheen kaawwatamtuun yeroo baayyee namoota shamarran ta'aniidha. Innis koohee ammayyaa jedhamuunis kan yeroo tokko tokko waammantudha. Kopheen kun maqaan ishee maal jedhamti?

Konkolaataa halluu adii qabdu tokkittii adda ishee dhaabattuudha. konkolaataan Kuni Kan ba'aa ittiin fe'uuf ooludha duubni konkolaataa kanaa banaa Kan ta'ee fi wantoota hedduu iddoo tokkotti qabachuuf Kan danda'uudha. iddoon inni dhaabachiifamee jiru adiidha.

Kun Iddoo Kuduraa fi Muduraan itti kuufamuufii itti gurguramudha. Kuduraa fi Muduraan kanneen akka raafuu, timaatimii raafuu maramaa, qaaraa, kaarotii fi kan kana fakkaatan bakka tokkotti kuufamanii gurgurtaafi dhiyaatanii argamu.

Midhaan qoteen bulaa facaasee jireenya isaa ittiin gaggeeffatu akaakuu hedduu kan qabu yoo ta'u, garbuun isaan keessaa tokkodha. Asheetiin isaa kan nyaatamu, naannoo lafa baddaatti kan marguu fi biiraa ta'uuf tajaajila.

Seenaan gootota Oromoo kan lakkaa'amee dhumu miti. Gootonni uummata kana keessaa bahan biyya kana irratti dhiibbaa guddaa geessisuudhaan beekamu. Kana waanta ta'eef hayyoonni seenaa beekan waa'ee isaanii barreessaa jiru. Gootota kanneen keessaa tokko Taaddasaa Birruuti.

Teessoon muka irraa yookaan sibiila irra hojjetama. Kunis immoo hammaan guddaa yookaan immoo xinnoo ta'uu danda'a. Namni mana isaa keessa yookaan mana fuldura kaa'ee, minjaala immoo gidduu teessoowwanii kaa'uu danda'u.

Qaama miidhamtootaaf meeshaalee isaan ittiin socho'an hojjechuufiin baay'ee barbaachisaadha. Meeshaaleen kunneen namoota danda'anii miilaan hin adeemneef, kan gartokkoon miila isaanii citeef garuu harka jabaa qabaniif kan kennamudha. Kunis bakkaa bakkatti akka socho'anii gargaara.

Namoota Sadi walii wajjiin nyaata nyaachaa jiran yommuu ta'u, inni tokko afaan ka'achaa jira. Namoonni Kun bishaan of biraa qabu. Naannoo isaaniitti immoo Biqiltuu babbareedduutu mul'ata. Maalif waliin nyaata nyaatu?

Ameerikaan biyya sirna Dimookiraasiin bultuu fi kan biyyoota addunyaa keessa jiraniif fakkeenyummaa gaarii qabdudha. Biyyi kun alaabaa mataa ishee kan qabdudha. Halluuwwan alaabaa kana irra jiran waan bakka bu'an ni qabuu?

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, Mata dureen isaa 'Waliiif Moo Walirratti' kan jedhuudha. barreessaan kitaaba kanaa Fufaa Shittaayee Baqqalaa jedhama. Qolli kitaaba kanaa suura nama bosona keessa deemu tokkoo qaba.

Daa'imman dorgommii fiigichaa irra jiru. Lakkoofsi isaanii baay'eedha. Iddoon isaan irra fiigaa jiran daandii bal'aa wayiidha. Uffata cuquliisa ifaa uffatanii jiru. Daa'imman kun dorgommii bifa xiiqii qabu wayii gaggeessaa jiru.

nama angaatuu biyya Itoopiyaa kan turte yoo taatu isheenis perisedaantii biyyattii duraanii kan turtee fi maqaan ishee ammoo aadde Saalawarqi Zawudee jedhamuun kan beekkamtudha. yeroo ammaa kana ammoo miidiyaaf ibsa kennaa kan jirtudha.

Namoonni kunneen barattoota barnoota sadarkaa tokkoffaa baratanii dha. Ijoolleen kunneen qormaata naannoo barnoota sadarkaa tokkoffaatif kennamu qoramaa jiru. Barattoonni kun uffata seeraa yookin yuunifoormii isaanii kaawwatanii qormaata bahiinsa sadarkaa tokkoffaa qoramaa jiru.

Namichi rifeensa mataa filaa jiru tokko balbala alaa irra taa'ee daawwitii harkatti qabatee ilaallachaa jira. Balballi guddaan alaa qe'ee baadiyyaa halluu magariisa dibamee jiru banaa jira. Balbala alaa banamaa keessaan manni citaa ni mul'ata.

Namoonni kunneen taphattoota akkaadaamii kubbaa miilaati. Akkaadaamiin bakka dargagoonni gara kilaabaatti filamanii hin dhufin dura, bakka itti leenjii gahuumsaa godhanii dha. Taphattoonni kunneen uffata taphaa uffatanii fi meedaaliyaa akkasumas waancaa qabatanii gammadaa jiru.

Dirreen jallisii argachuu danda'ee oomishamee jiru kun namoota gareedhaan walitti dhufaniin kan facaafamee jirudha. Kunis dinagdee biyyattii ol kaasuu keessattu gahee guddaa kan qabudha. Lafa baay'ee bal'aa fi midhaan tooraan faca'e qabudha.

Bosona magariisa biqiltoota hedduu guddinaafi dheerina qaban qabuudha. biqiltoonni bosona Kana keessatti argaman qaamni isaanii biqiltuu odaa ofirratti Kan biqilcheedha. lafti bosona Kana keessa jiru marga magariisa hojji Isaa gaggabaabaa ta'e qaba.

Cumboon kun dhadhaa fi ittittuu akkasumas daabboo xaafii diimaa irraa hojjetame irraa kan qophaa'edha. Nyaanni kun nyaata aadaa saba Oromoo gara Wallaggaa jiraatan kan ibsu yoo ta'u, yeroo cidhaa baay'inaan dhiyaata.

Gosoonni allaattii hedduutu jiru. Isaanis bakka jireenya isaanii, waan sooratanii fi bifa isaanii irratti hundaa'uudhaan akaakuu hedduu qabaachuu danda'an. Allaattiin kun haadha guufee jedhamuun kan waamamtu yoo ta'u, naannoo bishaanii kan jiraattudha.

Manni akkaataa fedhii jiraattotaa irratti hundaa'uun haala garaa garaan ijaaramuu ni danda'a. Manni kun dhagaa irraa kan ijaaramee jiru yoo ta'u, keessa jiraachuuf baay'ee kan namatti toluu fi jabaa kan ta'edha!

Tikseen duuba goree loowwan haleelaa jira. Daandii horiin irra yaa'uu gamatti manneen baadiyyaa keessatti ni argamu Manneen citaa keessaa aarri aaraa jira. Manneen citaa kunneen mukkeen gurguddoon marfamanii argamu. Kana malees, asheenni midhaanii ni mul'ata.

Meeshaalee mana keessaa kan waantota garaa garaa irraa hojjechuudhaan beekaman shamarrootadha. Meeshaalee kanneen keessaa tokko Orooboo meeshaa jedhamu kana yommuu ta'u, keeshaa kuntaalaa fi kirrii halluu adda addaa qabu irraa kan hojjetamudha.

Halluuwwan garaa garaa kan kitaaba akka dubbisnuu fi akka qo'annuuf nu gargaaran argina. Halluuwwan kunneen kitaabichuma irra kaa'amanii kan jiran yommuu ta'u, baay'inaan gosa adda addaa afurtu nutti mul'ata. Dubbisa keenya nuuf mijeessu.

Kunneen maatii daa'imman isaanii hammatanii argamaniidha. Namoonni kunneen uffata adii uffachuun daa'imman isaan hammatanii kolfaa dhaabachaa jiru. Fuula maatii kanaa irraa gammachuutu mul'ata. Abbaan manaa immoo fuullee ijaa godhatee jira.

Kun maashina Yookiiin konkolaataa karaa hojjachuuf gargaarudha. Konkolaataan kun lafa qotuun tulluuwwanii fi lafa ol ka'aa wal qixxeessuun karaa baasuuf kan fayyaduudha. Maashinni kun gara fuulduraan halluu diimaa kan qabuudha. Konkolaataan kun dhaabbachaa jiramoo deemaa jira?

Manni citaa xiqqoon wal irratti hojjatamee jira. Mana citaa kana bira namoonni akka malee gurracha ta'an lama dhaabbachaa jiru. Mana citaa kana malee mukni jirma guddaan tokko dhaabbatee jira. Duuba manaatti daggalli jira.

Kun oomisha midhaanii maasii bal'aa fi guddaa irratti oomishamaa jiruudha. Maasii kana irratti midhaan kun firii buusee kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana gara gahuutti jira. Maasaa kana irraa achi fagaatee ammoo mukkeen gurguddootu jira.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Kun gosa nyaataa qophaa'ee namoonni walii wajjin saanii tokko keessaa nyaachaa jiraniidha. Nyaatni kun hanqaaquu hedduu irraa kan qophaa'e yoo ta'u, gidduu isaatti ittoon bifa diimaa qabu nam'ee jira. Ittoon kun buddeen irratti naqamee jira.

Konkolaataan duubaan meeshaa feetee daandii irra imalaa jirti. Konkolaataa xiqqoo tana fuuldura harmeen takka handaara daandii irra deemaa jirti . Konkolaataa keelloo ba'aa baattee deemaa jirtu duuba baajaajii hedduun dhaabbatanii jiru.

Mana amantaa islaamaa keessatti namoonni baay'een kopha kophaa isaanii harka isaanii walitti qabanii lafa taa'anii jiru. Namoota kana fulduras quraana isaaniitu argama. Isaanis wanta achirra jiru dubbisaa jiru. Akka afaan musliimaatti quraana dubbisuun maal jedhama?

Suuraan Namaa sitti mul'acha jiraa?.namni Kuni uffata halluu akkamii qabu uffatee Jira?.guutuu qaama isaatti uffata halluun Isaa walfakkaatu uffate moo uffata bifa garagaraa qabu uffate?.ija isaatti golgaa ijaa godhatee jiraa?.

Hayyuu siyaasaa Oromoo kan yeroo wayyaaneen Itoophiyaa bulchaa turte Qeerroof qarree Oromoo kakaasa ture yommuu ta'u, obbo Jawaar Mahaammad jedhama. Gaazixeesaan kun immoo Dajanee Guutamaa jedhamu. Gaazixeesaa OMN nama turedha.

Suuraa Pr. Biraanuu Naggaati. Pr. Biraanuun biyya keenya Itiyoopiyaa keessatti ministeera barnootaa ta'uun kan tajaajilaa jiraniidha. Pr. Biraanuun kullittaa halluu adii qabu uffata isaanii jalatti uffatanii miidiyaaf ibsa kennaa jiru.

Kun maasii guddaa fi bal'aa oomisha midhaan gosi tokkoo irratti oomishamee argamuudha. Bakka kanatti oomishi kun keessa facaafamee jirutti mukkeen gurguddoon darbanii darbanii ni argamu. Midhaan kun reefuu margee guddataa kan jiruudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

meeshaa qonnaa aadaa argaa kan jirrudha. kunis kan maqaan isaa wanjoo jedhamuufi kan maqaan isaa moofara jedhamudha. wanjoon kan morma sangaarra taa'u yoo ta'u moofarri ammoo wanjootti hidhamuun kan lafa qotudha.

Kun meeshaa gaachana jedhamuun beekamudha. Meeshaan kun meeshaa waraanaa yoo ta'u ittiin waan namatti dhufu ofirraa ittisuuf kan gargaarudha. Meeshaan kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u boci isaa boca geengooti.

Kun qe'ee baadiyyaa yoo ta'u daa'imni mooraa keessa dhaabattee jirti. Mooraa kana keessa dhagaan ni argama. Qe'ee kana keessa manni biyyee fi muka irraa ijaarame illee ni argama. kana malees lafti mooraa kanaa marga kan qabuudha.

Kun namoota agilgilii keessaa nyaata nyaachaa jiranidha. namoonni kun saalli isaanii kan hundaayyuu dhiiradha. Namooti kun lakkoofsaan sadii. Naannawa isaanii biqiloonni magariisi fi mukkeen garaa garaa ni jiru. Namoonni kun nyaata akkamii nyaataa jiru?

Atileetiin Itiyoophiyaa takka kophaa ishee annisaa guddaa fiigaa jirti. Atileetiin tun uffata gabaabduu gateettii irratti haftu hidhattee fiigaa jirti. Dabalataan laphee ishee irratti maqaan abbaa ishee ' Wandimaagany' jedhu barreeffamee jira.

Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa biyya kanaaf tajaajila guddaa kennaa jira. Keessumaa yeroo ammaa immoo anniisaa ibsaa hedduun waantota baay'ee irraa maddisiifamaa jiru. Kun immoo dhaabbanni kun tajaajila isaa haala gaariidhaan akka inni kennu taasisaa jira.

Kun haadha qabdee buna akaayaa jirtuudha. Intalli tokkommo cinaadhaan itti haasa'aa jirti. Bakka isheen teesse buna akaayaa jirtu kan baattoon shinii, leemataa xiqqaa fi guddaan akkasumas meeshaaleen biroo ni argamu. Haati kun uffata akkamii uffattee buna akaayaa jirti?

Kun taphattoota dirree keessa jiraniidha. Taphattoonni kunneen dorgommii irra kan jiran yoo ta'u, kubbaa wal harkaa fudhachuuf wal morkii gaggeessaa jiru. Dirree keessa bakka namni taa'ee daawwatu ni mul'ata. Garuu ammoo namoonni baay'een hin jiran.

Muduraalee fi kuduraaleen garaa garaa fayyummaa dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Muduraa fi kuduraan gurguramuuf dubartii kanaan gara gabaatti bahanii jiran kunneen madda galii ishee ta'uun jireenya ishee tajaajila. Faayidaan isaa kan biraan maali?

Misirroo guyyaa gaa'ela isaanii mana amantaa ortoodoksii keessatti kabajaa jiranidha. Isaanis harka isaanii of fulduratti qabanii as garagaranii dhaabbatanii jiru. Isaanis fuula ifaatu irraa mul'ata. Duuba isaaniis abbootii amantaa lama fannoo qabatanii dhaabbatanii jiru.

Kophee dhiiraa bifa gurraachaa fi dhaabbanni isaa adii ta'e, kan hidhaa qabuudha. Kophichi pilaastika irraa kan hojjatameedha. Kopheen kun warra dargaggootaaf kan ta'uudha. Hangi isaallee giddu galeessaadha. Warra guddina miilaa giddu galeessa qabaniif kan ta'udha.

Dubartoonni rifeensa isaanii akka sirriitti guddatu godhan dibata dibuudhaanidha. Dibatni kun fayyummaa mataa isaaniifis baay'ee barbaachisaadha. Waarshaa keessatti hojjetamee daldaltootaa fi kuustota qorichaaf raabsama. Maqaan dibata kanaa maal jedhamuun beekama?

Kun daa'imman hiriira galanii bishaan qulqulluu burcuqqootti qabatanii jiranidha. Daa'imman kun waa'ee bishaan qulqulluu beeskisuu fi hubannoo uumuuf kan kaayyeffatanidha. Bakki isaan dhaabatanii jiran kun ammoo bakka bishaan qulqulluun waraabamuudha. Daa'imman kun uffata akkamii uffatanii argamu?

Kun galmee bifa gurraacha qabu, deeskii irra ciisee argamuudha. Galmeen kun hammaan guddaadha. Galmeen kun wantoota garaa garaa kanneen akka herreega baasii waajjiraa, maqaa namootaa fi kanneen biroo irratti galmeessanii kaa'uf kan mijatuudha.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun dhugaatii alkoolii kan baay'ee yoo dhugaan nama macheesudha. dhugaatiin alkoolii kun qophaa isaa dhaabbachaa kan jirudha. dhugaatii faayidaa maalii dhala namaatiif kenna?

Kun namoota karaa deemaa jiranidha. Namooti kun dubartoota ba'aa dugdatti baatanii gara gabaa deemaa jiraniidha. Cinaa karaa kanaatti ammoo biqiloonni, mukkeen gurguddoon fi qe'een namaa ni argama. Mucaan xiqqoon tokko ammoo karaa irra dhaabatti.

Akaa'ii fi muraan daabboo saayinaa irratti tuulamanii jiru. Kana malees ,bunni sinii bunaatti bu'ee akaa'ii saayinaa irra jiran jidduu taa'ee jira. Kana malees, meeshaan ixaana irratti aarsan gara achaanuun ni argama.

Nama meeqatu suuraa gubbaatti mul'ata?. Namni mul'atu Kuni dhiira moo dubartiidha?.namni Kuni ni dhaabata moo , ni jilbeenfata moo, ni dhaabata?.halluun huccuu namni Kuni uffattee jirtuu maal Kan qabuudha?.uffanni nama kanaa dheeraadha moo gabaabaadha?.

Bakki kun paarkii Inxooxxoo keessatti argama. Manni citaafi gidaarri isaa ammoo dhagaa irraa ijaarametu jira. Manni kun seensa baay'ee kan qabu yoo ta'u, bakka haara galfachuuf namatti toluudha. Naannoo mana kanaatti maaltu argama?

Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana yesuus Itoophiyaa biyya kana keessatti damee baay'ee qabaachuudhaan beekama. Kana irraa ka'uudhaan manni amantaa kun miseensa hedduu qabaachuudhaan beekama. Kana waanta ta'eef kaayyoon mana amantaa kanaas galma gahaa jira.

Kun dubarttii uffata aadaa dheeraa uffattee soofaa irra taa'aa jirtuudha. Uffati isheen uffatte kun bifa adii fi arroowa kan qabu yoo ta'u, uffati kun baay'ee bareeda. Uffata kana irratti darbee darbee boca abaabootu irratti bocamee jira. Dudduuba ishee maaltu jira?

Namoonni daldala xixiqqaa karaa irratti hojjetan bu'aa guddaa argachaa jiru. Hojiin isaanii warri waantota nyaatamu irratti xiyyeeffate immoo gabaa guddaa akka isaan argataniif bakkichi baay'ee murteessaadha. Kanaaf jecha namoota baay'eetu hojii akkasii hojjeta.

Kun loltuu Itoophiyaa konkolaataa waraanaa irra taa'ee mallattoo nagaa loltuu kan ta'e agarsiiisaa deemudha. Loltuun kun mataa isaatti kooffiyyaa diimaa godhatee kan jiruudha. Dudduuba konkolaataa loltuun kun irra jiruutti maaltu argama?

Barreeffamni sitti ni mul'ataa? Barreeffamni Kuni halluu garagaraa moo halluu wal-fakkaataadhaan barreeffame?.namoonni suuraa Kan irratti mul'atanu uffata halluu akkamiin qabu uffatu?. naannawa namoonni Jiran Kana mukkeen ni jiruu?. Mukkeen gurguddaan ni jiraa?

Dhaabbanni teelee Itoophiyaa maamiloota miiliyoonatti lakkaa'aman horachuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan dhaabbanni kun maamila isaa bakka baay'ee jiran bira gahuudhaaf bakka bu'aa isaa iddoo baay'eetti uummachuudhaan namoota baay'eedhaaf carraa gaarii uumuu danda'eera.

Manni dhagaa fi simiintoo irraa hojjatame gamoo hin taane kun, mana dheeraa kutaalee hedduu qabuu dha. Mana kanneen walakkaatti biqiloonni baala magariisaa qaban fi jirma qaqallaa ta'e qaban muraasni kan jiran yoo ta'u, margis ni jira.

Namoota doonii yookaan maarkaba yaabbatanii galaana irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. Kunis namoota baayyinni isaanii baayyee guddaa ta'edha. Dooniin kun ammoo kufuuf jedhaa kan jirudha. Galaanni kun galaana eessaati?

Hiiti laga abbayyaa seenaa biyya kanaa keessatti maqaa guddaa akka addunyaatti akka argannu nutaasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan uummanni Itoophiyaa faayidaa guddaa irraa argachuu danda'eera. Kana jechuun biyya kanaaf tajaajila humna ibsaa kennuu danda'eera.

Kun yeroo gooftaan keenya Yesuus Kirstoos itti dhalate agarsiisudha. Yesuus kiristoos goda loonitti dhalachuu isaaf ammoo cinaa isaatti suurr loowwanii ni argama. Haati isaa ammoo qabdee galateeffachaa jirti. Barreefamni Afaan Oromootiin barraa'e gubbaa isaatti argama.

Biyya keenya keessatti akkasumas akka waliigala addunyaatti gahee miidiyaan bahatu salphaa miti. Odeeffannoo wayitawaa dhimmoota gara garaa irratti guyyaa guyyaan argachuuf gaheen miidiyaa olaanaadha. Suuraa kanarrattis gosoota miidiyaalee gara garaa argina.

Qaama miidhamoonni addunyaa kana irra jiran baay'een isaanii mirgi isaanii sarbamuudhaan manaa gadi hinbaafamani. Kun immoo dabalataan rakkoo xiinsammuutiif akka isaan saaxilaman taasisuu danda'a. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een isaanii miidhamaa jiru. Haata'u malee meeshaalee deeggarsaa warri argatan immoo bahanii galuu danda'aniiru.

Waajjirri mootummaa loogoo mataa mataa isaanii qabaachuu danda'u. Loogoon kun halluu diimaa fi gurraacha qaba. Addatti kan ibsu immoo Waajjirrivhuma qofa malee kan biraa ibsuu hin danda'u. Loogoo qabaachuun barbaachisaadha.

Kun magaala guddaa kan daandileen garaa garaa keessa bahanidha. Magaalaan kun gamoowwan gurguddaa kan qabdudha. Daandii magaalaa kana irra konkolaattonni imalan ni argamu. Daandiiwwan kunneen kan wal quunnamanii fi kan wal qaxxaamuraniidha.

Taphni kubbaa miilaa akka addunyaa kanaatti waanta baay'ee jaalatamaadha. Kun immoo akka biyya keenyaattis tajaajila guddaa argamsiisaa jira. Kana jechuun namoonni tapha kana irratti hirmaatan akka hojiitti galii guddaa irraa argatu. Kana malees daawwattootaaf madda bashannanaa ta'ee jira.

Biyyoonni addunyaa kana irratti guddinaan sadarkaa olaanaa irra jiran yeroo ammaa walgaarreffannaa guddaa keessa galaa jiru. Kun ta'uun isaa immoo biyyoonni kun anatu caala jedhanii waldorgommii diinagdee keessa galuudhaan rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'aniiru.

Namoonni lamaan kun, aangawoota mootummaa dha. Namni tokko muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany yoo ta'u, pireezidantiin mana murtii federaalaa Itoophiyaa duraanii sirna waadaa galuu muummicha ministeeraa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyiif gaggeessaa jiru.

Biyyi keenya buna oomishuudhaan kan beekamtu yeroo ta'u; Haata'u malee dhiyeessiin buna kanaa gabaa keessatti baay'inaan hinmul'atu. Kun immoo gatiin isaa qaala'aa akka ta'u taasiseera. Kanaaf jecha namoonni baay'een bitatanii dhuguu dadhabaa jiru.

Haamtuun akka biyya kanaatti faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa kun immoo midhaan lafa qonnaa irratti yeroo gogu ittiin haamuudhaaf fayyadaa jira. Kun ta'uun isaa oomishni qonnaa akka alatti hin hafne taasisuu waanta danda'uuf namoota baay'eetu itti fayyadamaa jira.

Namoonni kunneen, uffata cidhaa uffatanii jiru. Namoonni saalaan dubartoota ta'an shanan kunneen isheen tokko misirroo yoo taatu isaan afan kuun immoo miinzee misirroo kanaa dha. Namoonni kunneen halluu gogaa qaamaa gurraacha ta'e qabu.

Kun saayikilii dhaabattee jirtuudha. Saayikiliin kun gommaa lama kan qabduufi miilaan kan oofamtuudha. Saayikilii kana namni tokko darbaan yaabbachuu hin danda'u. Saayikiliin kun mana cinaatti hirkifamtee argamti. Gidaara mana kanaa irrallee suurri saayikilii ni argama.

Namoonni baay'een walitti tuuta'anii suura ka'aa jiru. Namichi adiin tokko ijoollee waliin taa'ee kolfaa suura ka'aa jira. Duuba irraan mana jala namtichi uffata keelloo uffatee dhaabbachaa jira. Ijoolleen wal haammatanii jiru.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaanii argaa jirru kun namoota baay'ee hoggantoota addaa addaa irra jiran argaa jirra. akkasuma illee namoonni kun namoota poolisii oromiyaa taa'aniidha. namoonni kun hundi isaanii kaa'anii dhaabbachaa jiru.

Kun bakka itti dubartoonni mataa isaanii itti sirreeffataniidha. Bakka kanatti teessowwani fi maashinni mataa dubartootaa sirreessuf oolu ni argama. Teessoon bakka kanatti argaman bifa gurraacha kan qabaniidha. Akkasumallee teesson kun kan hirkoo qabuudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota hojii aartii hojjetan ykn namoota hojii shubbisaa hojjetaniidha. namoonni hojii aartii hojjetan kunis dhiiraa afurii fi dubara afuriidha. namoonni hojii aartii ykn shubbisa shubbisaa kan jiran kun meeqa?

Bakka kanatti kan argamu riqicha yeroo ta'u riqichi laga irratti kan hojjetamee fi irra ce'uuf kan gargaarudha. Lageewwan garagaraa kan ce'umsaaf hin mijanne irratti riqichi kan hojjetamu yoo ta’u haala salphaan irra ce'uuf gargaaru.

Iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imaluuf kan nama barbaachisu konkolaataa bobo'aadhaan hojjetu qofa osoo hin taane, baaburri kan nama hedduu qabachuu danda'us jira. Karaan baaburaa immoo kan konkolaataa biraa irraa adda.

gosa allaattii keessaa ishee tokkoo fi akkasumas allaattii taatee warra baallee isaanii barrisuu danda'an keessaas ishee tokko kan taatedha. kunis simbirroo jedhamuun kan beekkamtudha. simbirroon kun halluu bareedaafii kan nama hawwatu kan qabdudha.

Kitaaba afaan oromootiin barreeffame kan Dooccoofi Leencoo jedhudha. Kitaabni kun dabalataanis asoosama gaggabaaboo biroo of keessatti qabatee jira. Innis kan barreeffame nama Mootummaa Asaffaa jedhamuunidha. Qolli kitaaba kanaa namoota lama waliin dhaabbatanii haasa'an agarsiisa.

Biyya kana keessa iddoo baay'eetti hanqinni bishaan dhugaatii jiraachuu isaa irraa kan ka'e bakka fagoo deemuudhaan waraabanii dhugaa jiru. Kun immoo iddoo baay'eetti humna namaatiin waanta hindanda'amneef gaariitti fayyadamuudhaan argama. Kun immoo jiraattota irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'eera.

Kun maashina waraqaa irratti barreeffama sooftikoppii maxxansuuf ooludha. Maashinni kun piriintarii jedhama. Maashinni kun Barreefama bifa garaa garaan piriinti gochuuf kan oolu yoo ta'u, humna elektirikaatiin kan hojjatuudha. Maashinni kun bifa adii qaba.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa ishee argaa jirru kun intala dubaraa ykn intala shamaraa baay'ee bareedduu fi intala dubaraa baay'ee miidhagduu taatee argaa jirra. akkasuma illee uffannaa intalli Kun uffatti diimaadha.

Namoonii handaara haroo qarqara irratti yaabala irra tataa'anii aragmu. Isaan keessaa tokko tokko yaabala irra dhaabbatanii jiru. Kaan immoo yaabala gara bishaan keessatti siqsaa jiru. Namni tokko tishartii adii hidhatee handaara haroo irra deemaa jira.

Dardarri magaalli bareedduun takka buna akaa'aa jirti. Isheenis wantoota buna danfisuuf ishee barbaachisan hundaa guuttatteee of bira naqxee buna ishee akaawwachaa jirti. Kana malees , uffata aadaa Habashaa wandaboo adii uffattee jirti.

Manni kun, mana jireenyaa naannoo baadiyaa jiruu dha. Manni jireenyaa kun oomishoota akka:muka, dhagaa, biyyoo faa irraa kan hojjatame yoo ta'u, dallaa mana kanaa keessa daa'imti xiqqoon akkasumas dhagaaleen ijaarsaa mana kana ijaaruuf oolanis ni jiru.

Ogeeyyiin biyya keenya keessa jiran gogaa horii irraa teessoo tolchuu danda'u. Kana yeroo hojjetan immoo kan akka mukaatti dhimma bahuudhaan hojjetama. Teessoon kun keessumaa naannoo baadiyyaatti hojii irra oola. Meeshaan kun umurii dheeraa turuus ni danda'a.

Kun dubartoota uffata aadaa uffachuun wal hammatanii jiraniidha. Dubartoonni kun bakki isaan dhaabatanii jiran kun mana keessadha. Mana kana keessa gidaara irratti wantoonni garaa garaa fannifamanii kan argamaniidha. Dubartoonni kun faaya gurraallee kan qabaniidha.

Kuni Gosa teessoo keessaa kan irra taa'anii naanna'uu danda'anidha. Teessoon kun bifa diimaa qaba. Dhaabbanni isaa sibiila irraa kan tolfameedha. Teessoon kun kan lallaafu fi irra taa'uuf kan namatti toluudha. Namoota akkamiitu teessoo kan irra taa'a?

Abaaboon biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Kana jechuun faayidaan inni qabu guddaa waanta ta'eef biyya kanatti hojii irra oolaa jira jechuudha. Kanaaf warshaaleen halluu oomishan fa'aa waanta kanatti baay'ee fayyadamaa jiru.

Kun qodaa wantoonni danfan kanneen akka shaayii, aannanii fi kanneen biroo akka hin qorrineef keessatti naqamanidha. Meeshaan kun pilaastika jabaa irra kan tolfame yoo ta'u, dhanqala'oon dafee akka hin qorrine gochuuf gargaara. Halluun qodaa kanaa maalidha?

Akka aadaatti biyya keenya keessatti yabaloo namoonni ofiidhuma isaaniitii hojjetataniitu itti fayyadamamu. Kun immoo baasii kanaaf bahu hambisuu danda'a. Haata'u malee meeshaaleen kunneen ogummaa saayinsiidhaan deeggarame waanta hin qabneef balaa geessisuu danda'a. Kanaaf ofeeggannoo guddaa barbaada.

Afuuffeen waantota dhala namaatiif gammachuu laatan keessaa isa tokkodha. Kana jechuun daa'immanii kaasee hanga ga'eessotaatti waanta kanatti baay'ee fayyadamuudhaan ittiin bohaaruun bakka baay'eetti waanta mul'atudha. Keessumaa yeroo sagantaan garaa garaa jiru dhimma itti bahama.

Kun balbala mooraa namaa fuuldura. Balbala kana fuuldura daa'imman dhaabatanii jiru. Qe'ee kana keessa gamoon guddaan tokko ni mul'ata. Gamoon kun bifa diimaa fi bifa keelloo kan qabuudha. Balballi mooraa kanaa kan alaa sibiiladha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Asxaan dhaabbata beekamaa Daangootee allaatti guddaa ofirraa qaba. Kana malees, allaattii jalatti maqaan dhaabbatichaa ' Daangootee ' jedhu katabamee jira. Daangooteen dhaabata invastimantii adda addaa keessatti hirmaatee argamuudha. Isaan keessaa tokko simintoo Daangootee oomishuudha.

Qaruurri saamsamtuuun dhugaatii alkoolii biiraa of keessaa qabdu baalkoonii irra kophaa ishee dhaabbachaa jirti. Maqaan dhugaatii alkooliin kanaa ' Harar Biiraa ' jedhama. Dudduba irratti teessoo namni irra taa'u irra boorsaa gurraachi taa'ee jira.

Manneen kunneen manneen naannoo baadiyaa giddu galeessa biyyaa irraa fagaatan keessatti hojjatamanii jiranii dha. Manneen kunneen dhagaa wal irra kaa'uun kan hojjattaman yoo ta'u, manneen akka kanaa yeroo baay'ee horsiisee bultootatu yeroo gabaabaaf itti fayyadama.

Kitaabni gara afaan Oromootti hiikame mata dureen isaa ' Imimmaan Oshiwiitzi 'jedhu minjaala mukaa irra kaa'amee jira. Kitaba irratti namoonni sadii reeffa namaa irratti biyyee dachaasaa jiru. Kitaaba kana gara Afaan Oromootti kan hiike Hinseenee Makuriyaati.

Biyya keenya keessatti oolmaa daa'immanii baay'eetu jira. Oolmaa daa'immanii kana keessatti barattoonni baratan jijjiitama guddaa argisiisaa itoo isaan jiranii agarra. Kun immoo waanta cimee itti fufuu qabudha. Keessumaa barattoonni baay'een achitti baratan eebba isa jalqabaa achii argatu.

Namni kuni maqaan isaa Atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Lammii biyya Itiyoophiyyaati. Fiigicha dheeraa kaachun beekkama. Ilkaan isaa adii dha. Ija isaatin gar biraa ilaalaa kan jiruu fi dafqi fuula isaa irra kan jiruudha.

Kun meeshaalee dibata garaa garaa kan dibata dubartootaaf oolanidha. Meeshaaleen kunneen, kan hidhiitti dibataman, kan nyaaratti dibataman, akkasumas kan qeensaa fi kanneen birooti. Dibatoonni kun halluu garaa garaa kan qabaniidha.

Gidduu gala galtee fi Tajaajila Qonnaa Salaalee. Gidduu galli kun bakka wantoonni oomisha qonnaa fooyyeessuuf gargaaran itti argamanidha. Qonni bu'uura dinagdee biyyaa kan ta'ee fi wabii midhaan nyaataa lammiilee kan ta'edha.

Akka amantaa warra kiristaanotaatti fannoon hiika guddaa qaba. Kana waanta ta'eef hordoftoonni amantaa kanaa baay'een isaanii fannoo kanatti dhimma bahu. Kana irraa ka'uudhaan Fannoo kana waantota baay'ee irraa hojjechuudhaan itti fayyadamaa jiru.

Oromoonni godina Harargee keessa jiraatan sabboonummaa guddaa qabu. Uummanni kun sabboonummaa isaa irraa ka'uudhaan uffataafi meeshaalee aadaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti itti fayyadama. Kana waanta ta'eef namoonni godina kanaa maqaa gaarii qabu.

Oromoon erga qubee mataa isaa hundeeffachuun danda'een asitti barreesitoota kitaabaa fi barruuwwan garaa garaa qabaachuu danda'ee jira. Kitaabni mata dureen isaa "Eelaa jireenyaa" jedhu kun nama Baqqalaa Lataa jedhamuun kan barreeffamedha.

Xiyyaarri adiin daandii qilleensa Itiyoophiyaa dhaabbachaa jira. Innis Qaama isaa irratti barreeffama ' Itiyoophiyaa ' jedhu barreeffamee jira. Karaa duubaan eegee isaa irratti immoo halluun alaabaa Itiyoophiyaa sadan kaafamanii jiru.

Oliiqaa Dingil jedhama. Oromiyaa, Qellem Wallagaatti dhalate. Goota Oromoo beekamaadha. Oliiqaan bara sanatti barnootaa qeessotaallee barateera. Sirna cunqursaa yeroo san jiru sirna nafxanyaa mormuun nama falmaa cimaa gaggeessaa turedha. Goota Baddaa Sayyoo jedhamuunillee beekama.

Uffata aadaa bifti isaa adii ta'e uffatanii namoota danuu dhaabachaa jiran argina. Namoonni kunneen muraasni isaanii lammummaadhaan biyya Itoophiyaa yoo ta'an, muraasni isaanii lammummaa biyya laa kan qabanidha. Waliin dubbii taasisaa jiru.

Kun bineensa Jeedala Deemtuu jedhamtuudha. Jeedalli Diimtuun kun bineensa Itoophiyaa keessatti qofa argamtuudha. Jeedalli kun Oromiyaa Baale keessatti argamti. Jeedalli kun yeroo baay'ee sooranni ishee hantuuta lafa jala jiraattu kan ta'edha.

Kan sitti mul'achaa jiru Kuni nama moo bineensa?.rifeensi nama kanaa dheeraadha moo gabaabaadha?.qaamni Isaa hundi ni mul'ata moo hin mul'atu?.uffanni inni ofirraa qabu halluun Isaa maal fakkaatan?.iddoo suuraa kanaan duubatti halluun mul'atu ni jiraa?.

Kun alaabaa biyya Itoophiyaa fi biyya Israa'eel bakka tokkotti fannifamee jiruudha. Alaabawwan kunniin utubaa sibiilaa as olee dhedheeroo ta'an irratti fannifamanii argamu. Biftii fi haalli alaabaa biyya Israa'eel maal fakkaata?

Namni horii kana horsiisu aannanii fi bu'aa aannanii irra aragchuuf, akkasumas immoo horichuma sana gurguree galii irraa argamuun jiraachuufidha. Horiin kun horii biyya keessaa osoo hin taanae horii biyya alaati. Dubartiin kun waatii haadha irraa qabaa jirti

Kun iddo biqiloonni bakka biraa deemanii dhaabaman kan itti qophaa'udha. bakka kanatti biqiloonni erga biqilfamanii booda, xiqqoon erga guddatanii gara iddoo itti dhaabamaniitti fudhatamu. Biqiloonni kunneen maal irratti biqilfamanii argamu?

Baadiyyaa magariisa bareedaa keessa lafti magariisaan uwwifamee jira. Fageenya irraa mukkeen gurguddoo fi akka malee magarisa ta'an ni mul'atu. Kana malees, ooyiruun hundi midhaan facaafamee jira. Gaarreen hunduu mukkeeniin uwwifamanii jiru.

Maxxansi kun, maxxansa odeeffannoo waa'ee tajaajila bilbilaan kennamu kan Baankii Wagaagan irratti odeeffannoo kan kennanii dha. Maxxansi kun dudduuba halluu burtukaanaa qabu irratti kan hojjatame yoo ta'u, tajaajiloota lakkoofsaan gara kudhanii ta'an kenna.

Kuni sa'aatii harkaa kan daa'imaa yookiin kan durbootaati. Bifti sa'aatii kanaa gurraacha . Sa'aatiin kun hidhaan isaa pilaastika irraa kan hojjatameedha. Iddoo sa'aatii itti agarsiiftu sanatti ammoo mallatoon sa'aatii irratti barraa'ee argama. Sa'aatiin kun bilbiluu illee ni danada'a.

Kun iddoo bareedaa dawwannnaaf ta'udha. Bakki kun biqiloota babbareedaniin uffifamee argama. Habaaboowwan garaa garaa illee bakka kanatti kan argamanidha. Akkasuma mukkeen gurguddoonis ni jiru. Bakka kana fuulletti achi fagaatee maaltu argama?

Kaartaa biyya keenya biyya Itoopiyaa fi alaabaa ishees argaa kan jirrudha. Kana dabalataan ammoo alaabaa naannolee biyya kanaa keessatti argaman cufa isaayyuu asirratti argaa kan jirrudha. Isaanis baayyinaan sagal kan ta'anidha.

Namni nyaata kan nyaatu yeroo beela'e qofa osoo hin taane, yeroo karaa imalaa jiran yookiin immoo gara mana barnootaa deemanii fi galan nyaata sassalphaa kan warshaalee keessatti hojjetamanii saamsamanii ba'an nyaachu ni danda'u.

Odeeffaannoon dhala namaaf baay'ee murteessaa barbaachisaadha. Namni odeeffannoo yoo hin qabaanne gara itti deemu hin beeku. Odeeffannoowwan immoo gaazexaawwan irraa yookaan kitaaba dubbisuun argachuu danda'a. Odeeffannoon gaazexaa irratti darbu garuu odeeffannoo yeroo gabaabaati.

Balbiin akka addunyaa kanaatti erga hojii irra oolee baay'ee bubbuleera. Kana waanta ta'eef biyyi keenyas waanta kanatti fayyadamaa jirti. Kana jechuun keessumaa magaalaa keenya keessatti baay'inaan hojii irra oolaa jira. Kun immoo naannoo baadiyyaattis babal'achaa jira.

Kun qophii eebba poolisoota Oromiyaati. Poolisoonni kunneen guyyaa eebba isaanitti agarsiisawwan adda addaa agarsiisaa jiru. Bakka isaan itti agarsiisa itti agarsiisaa jiran kun lafa goggogaadha. Alaabaan kan Oromiyaa fi Mootummaa Federaala Itoophiyaa bakka kanatti fannifamee argama.

Kunneen hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan halluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun halluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataaf ni oola.

Bineensa argaa jirra. Bineensi kun ammoo maqaan ishee harre diidoo yoo jedhamuun beekkamtu kan isheen jiraattu ammoo namarraa fagaachuun yookaan bosona guddaa keessaa yookaan ammoo lafa gammoojiidha. Halluun ishee maal fakkaata?

Kun barsiisota karaa irra dhaabatanii haasa'aa jiraniidha. Barsiisonni kun uffata dambii barsiisaa kan ta'e gaawonii adii uffatanii argamu. Naannawni isaan jiran kun ammoo qarqara magaalaati. Barsiisota kana irraa achii fagaatee maaltu argama?

Dubartiin haalluu gogaa qaamaa diimaa ta'ee fi rifeensa mataa haalluu gurraacha ta'e qabuu fi dheeraa ta'e qabdu kun, uffata aadaa saba Oromoo haalluu adii akksumas haalluu biraas of irraa qabu kaawwattee fi caaccuu morma isheetti kaawwattee jirti.

Kun habaaboo bifa diimaa qabuudha. Habaaboon kun baala yookiin jirma isaa faana jira. Habaaboon kun gaafa fuunfatamu foolii namatti tolu kan qabuudha. Habaaboon kun gaafa laakka'amu baay'inni isaa meeqa ta'a?

Rifeensi waantoota uumaman dhala namaaf kennaman keessaa tokkodha. Rifeensi kunis qaama namaa irraa bakka gara garaatti kan argamu yoo ta’u faayidaa garaa kan qabudha. Suuraan kun rifeensa keenya kunuunsuuf kan oolu zayita rifeensaa argisiisa.

Dubartoonni lama ba'aa adda addaa dugdatti baatanii daandii irra imalaa jiru. Dubartoota daandii irra ba'aa baatanii deemaa jiran keessaa tokko citaa baattee deemaa jirti. Isaan fuuldura mucaa xiqqoon tokko daandii irra darbaa jira.

aasxaa argaa kan jirrudha . kunis aasxaa itti gaafatamummaa nyaataa fi daawwaa Itoopiyaa kan ta'edha. kunis dhaabbata fayyaa, akkasums dhimma nyaataa biyya Itoopiyaa keessatti argamuu fi uummata biyyattiif hojjachuun beekkamudha

Uummanni Oromaa akka biyya kanaatti saba qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaan beekamudha. Uummanni kun yeroo mirgi isaa sarbamu tokkummaadhaan bahuudhaan wajjin ta'ee gaaffii mirgaa gaafata. Kun immoo buyya kana qofa keessatti itoo hintaane Oromoota addunyaa kana irra jiran dabalateetu hiriirri bakkuma jiranitti bahama.

Miniisteerri maallaqaa biyya keenya keessatti nama irratti muudamee hojjetu qaba. Kana ta'uun isaa immoo biyya kana keessatti sochiin maallaqaa haala gaariidhaan akka adeemu taasisuu danda'eera. Kana malees to'annoon gahaa ta'e jiraachuun manca'insi maallaqaa biyya kana akka hin mudanne taasisuu danda'eera.

Kitaaba Afaan Ingiliffaa mata dureen isaa ' Mammaaksa, Weelluu, Afoola ' jedhu minjaala diimaa muka irraa tolfame irra taa'ee jira. Barreessaan kitaaba kanaa lammii biyya alaa maqaa maqaan isaa Kilaawud Samar kan jedhamuudha.

Bunni qabbana yookiin gaaddisa waan barbaaduuf, gaaddisa namaan tolfame kana jalatti facaafamee margee kununfamaa kan jirudha. Bunni kun galii gaarii argamsiisuuf hamma gaafa ija godhatuutti kunuunsa hojjettoota isaa kan barbaadudha.

Barattoota mooraa Yuuniversiitii keessatti daree barnootaa seenanii yaadannoo barsiisaa isaani irraa qabachaa barumsa hordofaa jiran argina. Barattoonni kunneen hundi isaanii teessuma tokko tokkoon isaaniif kenname irratti barreessaa kan jirani dha.

Kitaaba afaan Oromoon barreeffame argina .Kitaabni kun nama maqaan isaa Mootummaa Asaffaa jedhamuun kan barreeffamedha. Kiataaba mata dureen isaa" Dooccoo fi Leencoo" jedhuun qophaa'e yoo ta'u, asoosama gabaabaa fi dheeraa kan qabudha.

Kun baadiyyaa lafa bu'aa fi bayii akkasumas gaaara fi tulluu qabuudha. Gara jalaa isaatti xiqqoo lafa diriiraa kan qabu yoo ta'u, lafa kana irratti midhaan faca'ee argama. Midhaanii alatti bakka kanatti biqiloota akkam akkamiitu argama?

Namoonni sadan kun miseensota maatii tokkoo yoo ta'an, uffata aadaa haalluu adii qabu uffatanii jiru. Namoonni lama abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'an, namni tokko immoo daa'ima xiqqoo kan nama kanaa taatee dha.

Kun dubartii bifa moodeelistiitiin deemaa jirtu yoo ta'u, namoonni taa'anii daawwachaa jiru. Intalli kun uffata bifa addaatiin diizaayin ta'ee uffachuun waltajjii irra ol baatee deemsa bifa moodeelingiitin agarsiisa gochaa jirti.

Oromoonni godina karrayyuu keessa jiraatan Sabboonummaa guddaa qabaachuudhaan beekamu. Kun immoo durii kaasee hanga har'aatti akka isaan itti fayyadaman isaan taasisuu danda'eera. Kana jechuun uummanni kun warri dhiiraas ta'e dubartoonni meeshaalee aadaafi naamusa aadaatti fayyadamu jechuudha.

Wantoota bu'uura jireenyaa dhala namaaf baay'ee barbaachisoo ta'an sadan keessaa uffanni isa tokko. Dhalli namaa qullaa isaa dhokfachuuf akkasumas bareedee argamuuf uffata uffata. Suuraa kana irratti kan argamu warshaa oomisha huccuuti.

Mallattoo miidiyaa hawaasaa OBN yoo ta'u, innis muka odaa uummata oromoo biratti iddoo guddaa qabutu irra jira. Mukni odaa kunis waan geengoo haalluu diimaa qabuun marfamee jira. Gubbaadhanis waan sagalee tamsaasaa ibsutu jira.

Barnoonni hundee guddinaa biyya tokkooti. Akkasumas barnootni hundee beekumsaati. Biyya tokko guddachuif barnoonni murteessaadha. Biyya barnoota hin qabne doofummaatu keessatti dagaaga. Suuraa kanarratti kan argamu immoo barattoota daree barnootaa keessa taa'anii barachaa jiranidha.

Teessoo gurraachi dheeraan tokko minjaala adii muka irraa tolfame jala seenee jira. Teessoo minjaala jala seenee jiru mataa irratti pilaastikiin maramee argama. Innis teessoon kun haaraa ta'uu isaa agarsiisa. Teessoon kun luka afur qaba.

Abbootiin amantaa Kiristaanaa Kaatoolikii tarree galanii suura ka'aa jiru. Hundi isaanii morma irraa fannoo qabu. Kana malees abbootiin tokko tokko harka isaanii irrratti fannoo baataanii jiru. Isaan keessaa namoonni afur matastti qoobii gurraacha hidhatanii jiru.

Ittoon kan hojjatamu distii sibiilaatti yommuu ta'u, distiin kun immoo xinnoon yookaan guddaa ta'uu danda'a. Erga ittoo isaanii keessaa fixanii immoo bananii yookaan qadaadanii kaa'u. Yoo ittoon keessaa dhume immoo gadi baasanii dhiqu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun wantoota addaa addaa gurguraaf oolanidha. akkasuma illee wantoonni gurguraaf gabaatti dhihaatanii jiran kun kanneen akka abukaadoo, paappayyaa burtukaanii fi kan kana fakkaatanidha.

Bineensonni kunnneen maqaan isaanii leenca dha. Leenci bineensota bosonaa keessa isa tokko yoo ta'ufoon kan sooratuu fi mootii bineensotaas jedhamee kan beekamuu dha. Leenci hamma qaamaa giddu galeessa ta'e kan qabu yoo ta'u, mataa isaa irraa daabee of irraa qaba.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun nyaata bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. akkasuma illee nyaanni kun ittoo bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee nama hawwisiisudha. ittoon kun ittoo fooniin qophaa'ee kan jirudha.

Kun nama siyaasaa beekamaa Obbo Baqqalaa Garbaa jedhamuudha. Namni kun siyaasa Oromoo keessatti nama qooda guddaa bahateedha. Namni kun Itti Aanaa hoogganaa paartii KFO ture. Amma garuu siyaasa keessaa bahee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa jira.

Mana bittaa fi gurgurtaa meeshaalee fi uffata garaa garaa daandii irra jiran argina. Uffanni daandii kana irratti daldalaman kaayyoo maamiltoota harkisuun galii fi bu'aa ol kaasuu keessatti gumaacha olaanaa qabaachuufidha.

Kitaabni madda beekumsaa fi barnootaati. Kitaabni mata dureen isaa 'Kooticha Kota'ame!' jedhu kitaaba asoosamaa kan barreessaa Beekan Gulummàa Irranaa jedhamuun barreeffame yoo ta’u kitaaba asoosama irratti xiyyewffachuun barreeffamee fi hedduu namatti toludha.

Asirratti kan nuti argaa jirru, mucaan dhiiraa xiqqaa Farda koree yookiin yaabbatee harkatti immoo ulee qabatee jiruuti. Mucichi kan inni yaabbatee jiru Farda haalluun isaa magaalan bulloo ta'eedha. Badii isaanitiin immoo Mana jireenyaatu jira.

Nama guddaa areeda isaanii qalamii adii dibataniidha. Namni kun bifaan gurraacha yommuu ta'u, gurri isaanii lamaan ni mul'ata. Rifeensa isaaniis qalamii adii dibatanii kan jiranidha. Maaliif qalamii adii akkasii kana dibatan?

Kun namoota barnootaan eebbifaman yoo ta'an, gaawonii guyyaa eebbaa uffatamu uffatanii galma keessatti walitti qabamanii jiru. Eebbifamtoonni kunneen gaawonii bifa gurraacha fi diimaa qabu uffachuun galma guddaa kana keessa taa'anii argamu.

Kun maasii bakka oomishi gosa raafuu itti oomishamuudha. Raafuun kun sararaan dhaabatee kan argamu yoo ta'u, margee gurguddatee baala baasee jira. Fuuldura raafuu kanaatti xiqqoo irraa fagaatee maaltu biqiloota yookiin midhaan akkam akkamiitu jira?

Biyyi keenya oomisha qonnaa fi dhaabbii biqilootaa irratti kan hundooftedha. Yeroo amma kanatti mootummaan damee qonnaaf xiyyeeffannoo cimaa kennuun hojjechaa jira. Suuraa kanarratti kan argamu immoo oomishaa kilaastera Muuzii ammayyaati.

Baalli shaayii saamsamee jiru tarree galee osoo hin hiikkatin taa'anii jiru. Sanduuqa shaayiin ittiin saamsamee jiru irratti qajeelfamoonni akkaataa itti fayyadama shaayii waliin wal qabatee tarreeffamee argama. Shaayiin sammuu namaa si'eessuu fayyadu.

Maashina qooyyabduu herregaa kan minjaala irra jirtudha. Maashinni kun mallattoee qooyyabaa arfan kanneen akka: ida'uu, hir'isuu, hiruu fi baay'isu qaba. Dabalataanis immoo lakkoofsota duwwaa hamma sagalii qaban. Faayidaan maashinichaa maali?

Kun gosa konkolaataa baasii kan ta'e yoo ta'u, humna elektirikaatiin deema. Barreeffami 'Elektrikaal Veeyikil' jedhu afaan Ingiliffaan irratti barraa'ee jira. Baasiwwanii fi konkolaattonni biraas dudduubaan jiru. Cinaa daandii kanaatti maaltu argama?

Kitaaba nama beekamaa Maartiin luuter kiingi xiqqaan kan mata dureen isaa "mul'atan qaba" jedhu, kan hayyuun Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa Daakkoo immoo afaan Oromootti hiike yommuu ta'u, kitaabota addunyaa jijjiiran keessaa isa baay'ee cimaadha. Kitaabni kun bara meeqa barreeffamee?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Iddoo kanatti namoota hedduu argaa jirra. namoonni kun taa'aa kan jiranidha. akkasuma namoonni baay'inaan argamanii taa'aa kan jiranidha. akkasuma illee namoota kan biratti namicha motoora yaabbatee jiruu argaa jirra. naannoo namoonni kun itti argama naannoo magaalaa kan tahedha.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa Raambil jedhamuuti. Asxaan kun haalluu dudduubaa adii kan qabu yoo ta'u, barreeffamni afaan Ingiliizii rumble jedhamu haalluu gurraachan akkasumas fakkiin viidiyoo haalluu magariisa qabu dudduuba haalluu adii qabu kana irratti barreeffameera.

Kun dubartii musliimaa jalabiyaa uffattee karaa irra deemaa jirtuudha. Dubartiin kun akka aadaa amantii musliimaatti qaama ishee guutuu kan dhoksuu danda'u uffata gurraacha ta'e uffattee argamti. Fuuldura isheetti galmi tokko ni argama.

Asirratti mul'achaa kan jiru oomisha kuduraafi muduraa adda addaa haala gaariin biqilaa jiruuti. Oomisha kana keessaa tokko oomisha raafuu maraati. Raafuun Kun akka gaariitti margaa kan jiruufi firii kennuuf yeroo muraasti qofti kan hafedha.

Dhugaatiin namni soorratu akkuma faayidaa qabu baay'een isaa immoo miidhaa geessisuudhaan namoota baay'ee rakkoo cimaa irraan gaha. Kana waanta ta'eef keessumaa dhugaatiin alkoolii ofkeessaa qabu nama macheessuudhaan fayyaa namoota baay'ee hubaa jira.

Bakki kun, giddu gala gabaa beeyiladoonni keessatti gurguramanii dha. Namni tokko kan haalluu gogaa fuulaa gurraacha ta'e qabu, ulee shimala isaa irratti lukkuuwwan yookin indaaqqoowwan hedduu qabatee yookin immoo rarraasee gurguruuf dhaabatee jira.

Qarqara harootti dooniin xiqqoon bifa diimaa qabdu tokkotu jira. Qarqara haroo kanaatti aramaan yookiin ammoo margi haroo kana cinaatti margee mul'ata. Haroo kana gidduu isaatti illee aramaan himboocii jedhamu weeraree mul'ata. Dudduuba isaa ammoo biqiloonni magariisi gaggabaaboon jiru.

Kun Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Abba angoliin fi anga'oota kan biroo faana osoo deemaa jiraniiti. Barreefami dheeraan Afaan Oromootiin barraa'ee fuuldura kanatti argama. Dudduuba namoota adeemaa jiran kanaatti wantoota akkam akkamiitu argamaa jira?

Mismaaronni kun baay'inaan iddoo tokkotti kuufamanii kan jiran yommuu ta'u, mana ijaaruu keessatti gahee olaanaa kan qabanidha. Mismaaronni kunneen gulantaa garaa garaa kan qabanii fi kellaa ijaaruuf qooda gaarii kan qabanidha.

Dubartiin kun uffata aadaa bifa ammayyaan qophaa'e kaawwattee jirti. Dubartiin kun haalluu gogaa fuulaa gurraacha kan qabdu yoo ta'u, surreen uffattee jirtu kun uffata aadaa diizaayinii ammayyaatin qophaa'e dha. Kana malees dubartiin kun fuullee ijaa kaawwattee jirti.

Namoonni kunneen hogganoota siyaasaa beekamoo fi gurguddoo ummanni Oromoo qabudha. Suura kana irratti hooganoonni akka Dr Lammaa Magarsaa, obbo Jawaar Mohammad, Dr Abiy Ahimad, Dr Warqinaa Gabayyoo fi kanneen biroo walfaana jiru.

Biqiltuun raafuu maramaan tarreen bifa ammayyaan dhaabbatee jira. Isaaniis kan biqilchaman bifa ammayyaa oomishaaf oomishtummaa guddisuuf tajaajilaniidha. Innis baala babal'aa gara daaraattii dhiyaatu kan ofirraa qabuudha. Iddoo tokkoo ka'aee bakka biroo dhaabuun ni danda'ama.

Kiliinika waliigalaa 6 kiiloo kan inni ibsudha. Kiliinikni kun mana qorqoorroo yoo ta'u kan durattii kan turedha. Balbala kiliinika kanaa durattis namoota olii gadi deemaniifi konkolaataa daandii irra deemutu argama.

Meeshaa adii lafa irra kaawwamee jirudha. Lafti isaa afata kan qabuu fi bareedaadha. Qodaan mul'atu Kun karaa lamaan qabannaa kan qabu yommuu ta'u, kan karaa tokko baay'ee namatti hin mul'atu. garuu faayidaan qodaa kanaa maali?

Kun taphataa beekamaa kilabii Manchister Yuunaayitid kan ta'e yoo ta'u, maqaan isaa Irliing Haalaand jedhama. Taphataan kun taphataa sarara fuulduraa kilabii kanaati. Haalaand taphataa gahuumsa cimaa qabuu fi goolii baay'ee galchuun beekamuudha.

Beeyiladni suuqa manaa irra dhaabattee jirtu kun, lukkuu dha, Lukkuun gosa allattii keessaa isa tokko yoo ta'u, allaattiin kun allaattii manaa yookin kan madaqxee nama faana waliin jiraattu dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni hedduunis ni jiru.

Naannon kuni lafa baadiyyaati. Manni citaa irraa ijaarame ni jira. Namootni naannoo kana ni jiru. Akkasumas, saree fi re'ootni ni jiru. Mukkeen mana citaa kana duuba ni jiru. Mana citaa kana keessa maaltu jira?

Lafa Iyyeesuus kiristoos itti dhalateedha. bakka kanatti kan argamu ammoo haadha isaa Maariyaamii fi kaadhima Maariyaam nama maqaan isaa Yoosef jedhamudha. kunis mooraa loonii keessatti kan argamaniifi loon gidduutti kan argamanidha.

Addunyaan kun yeroo ammaa lafa qofa irratti itoo hintaane galaanotaafi Qilleensa irrattis lola walitti banuu jalqabdeetti. Kun immoo teekinooloojiitti fayyadamuudhaan yeroo ta'u biyyoonni waanta kana fayyadaman yeroo ammaa sodaatamaa jiru. Kun immoo sadarkaa addunyaan irra jirtu faana adeemuu waanta ta'eef barbaachisaadha.

Daraaraa walitti baayyatee jiru yommuu ta'u, reefu daraaraa jira. Kaan isaa sirriitti daraareera. Kaan immoo daraaraa jira. Jala daraaraa kanaa immoo margi uwwisee jira. Faayidaan daraaraan kun dhala namaaf kennu maali?

Iddoo wanti nuti amma suuraa isaa asi irratti argaa jirru kun konkolaataa deddeebisa uummataa tahee karaa irra adeemaa kan jirudha. akkasuma illee konkolaataan kun bifti isaa gurraacha kan tahedha. konkolaataan Kun eessa adeemaa jira?

Mana ijaarsa irra jiruu fi namoota lama naannoo mana ijaarsaaf adeemsifamaa jiru bira jiran argina. Mana kana biratti immoo qorqoorroon akka kellaatti bukkee lamaan ijaaramee jirus ni argama. Manni kun mukaa fi dhagaarra ijaaramaa jira.

Meeshaa mana kan taate kan laaqana yookaan nyaata keessa godhachuudhaan qabatanii deemaan meeshaa laaqanaa jedhamuun kan beekkamtudha. Kunis yeroo baayyee barattoonni qabatanii mana barumsaa ittiin dhaqu. Kun hoo Maal irraa hojjatamti?

Kun Atileet Fayyisaa Leellisaa jedhama. Namni kun nama bara maastar pilaanii wal dorgommii fiigichaa irratti mallattoo diddaa Oromoo argarsiisuun addunyaatti gabrummaa Oromoo barsiisedha. Haalli ittiin harka isaa itti wal qaxxaamursee jiru kun mallattoo didda Oromoo ture.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namicha bifti isaa magaala bareedaa tahee argaa jirra. akkasuma illee namichi uffannaa adii tahee uffatee taa'aa jira. namichi kun gaabii adii kan tahee uffatee jira.

Dirreen ykn dachee kun dachee baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha. dacheen kun dacheen kun dachee dachee magariituun badhaatee kan jirtuu fi jireenyaf kan nama hawwisiiftu ykn kan namatti toltudha.

diikoorii baayyee bareeduufi kan baayyee nama hawwatutu hojjatamee kan jirudha. inni kan inni hojjatamu guyyaa gammachuu kanneen akka eebbaa, guyyaa cidhaa, guyyaa yaaddannoo dhalootaa fi kanneen biroof kan hojjatamuun beekkamudha.

Kun dukkaana yookiin iddoo gurgurtaa uffata aadaati. Fuuldura dukkaana kanaatti namoonni uffata gurguranii fi bitan ni argamu. Akkasumalleee fuuldura dukkaana kanaatti argoggeewan uffata uffifamanii dhaabatanii jiru. Dudduuba dukkaana kanaa wantoota akkam akkamiitu mul'ata?

Kun gosa qalamaa qubeessaa jedhamuudha. qalami kun irra caalaatti fakkii kaasuuf kan ooludha. Qubeessaan kun bifa keelloo kan qabuudha. Gosi qalamaa kun dudduuba isaan balleessituu qaba. Qubeessaan kun maal irra ciisee argama?

Abaaboon gosoota gara garaa iddoo tokkotti walitti qabamanii gurgurtaaf dbiyaatee jira. Namtichi gurraachi tokko gidduu abaaboowwan hedduu mataa qqbatee taa'aa jira. Kana malees, namichi gubbaan uffata diimaa uffatee taa'ee as ilaalaa jira.

Kuni Iddoo gurgurtaa fi bittaa kuduraalee fi muduraalee garaa garaati. Asirratti oomishni kanneen akka burtukaanaa, timaatimii, maangoo, paappayyaa, muuzii, qaaraa, raafuu fi kanneen biroo ni argamu. Gurgurtuun bakkee sana dhaabattee muuzii gurguraa jirti.

Kuni dallaa jagol jedhama. Oromiyaa, Harar, keessatti argama. Dallaan kun bifa adii kan qabu yoo ta'u, iddoo hambaa seenaati. Iddoon kun daawwattoota heddu qaba. Dudduuba dallaa kanatti ammo biqiltoonni gurguddoon ni argamu. Keessi dallaa kana lafa diriiraa fi lafa margaati.

Itoophiyaan dorgommii ispoortiidhaan addunyaatti kan makamte jaarraa lakkoofsiseera. Keessumattuu dorgommii fiiggichaan fiigdotni hedduun isaanii injifannoo biyya Itoophiyaa mirkaneessanii jiru. Fiigdonni kunneen wal dorgommii biyya Chaayinaa keessatti taasifame injifachuun badhaafamuu isaanii argina.

Kophee dubartootaa 'Hiilii' jedhamudha. Bifti isaa daalacha cululuqaadha. Kophee kana dubartoonni yeroo baay'ee gaafa cidhaafii sagantaa addaa wayii kaawwachuun beekamu. Ejjanni isaa isaa baay'ee dheeraadha. Kophichi gogaa irraa kan hojjatameedha.

Namoonni kunneen namoota uffata aadaa saba Oromoo uffatanii jiraniidha. Namoonni kunneen aartistoota sirbaa yoo ta'an, dhiironni uffata aadaa haalluu adii qabu dubartoonni immoo uffata aadaa haalluu diimaa qabu uffatanii ragadaa fi sirbaa jiru.

nama taa'aa jiru argaa kan jirrudha namni kun ammoo kutaa balbala mana gudda tokko fuuldura taa'ee kan jirudha. manni kun mana baayyee guddaa kan ta'eefi mana dhaga irraa kan ijaarramedha.

Konkolaataan meeshaa tokko bakka tokkoo gara bakka biraatti geejjibsiisuuf yookaan geessuuf kan nu gargaarudha. Konkolaataan konkolaataa baatee deemus immoo konkolaataa gosa kanaati. Konkolaataan Kun bakka konkolaachisaan taa'ee oofu fulduraa qaba.

Kun namni osoo rifeensa sirreeffachaa jiruuti. Namichi rifeensa sirreessaa jiru mataa namichaa asii fi achi qabuun bareechee sirreessaafii jira. Namichi ammo ijaan dunuunfatee jira. Namichi kun areedi isaallee baay'ee guddaadha.

Kun bakka kuduraalee fi muduraaleen garaa garaa itti gurguramidha. Oomishaalee asitti argaman keessaa qullubbii diimaa, qullubbii adii, raafuu, hundee diimaa, kaarotii fi kanneen biroodha. Dubartiin oomisha kana gurgurtu bakka kan teessee argamti.

Kun gosa allaattii bareedduu biyya Itoophiyaatti argamtuudha. Allaattiin kun bifni naannoo morma ishee magariisatti kan dhiyaatu yoo ta'u, eegeen allaattii kanaa baay'ee dheeraadha. Allaattin kun muka irra dhaabattee kan jirtu yoo ta'u, ijaan ammoo wanta ishee nyaatu of irraa eeggatti.

Baaduu saayinaa golboo keessa jiru jalatti nyaanni warqee irraa hojjatame tirii irra kaa'amee jira .Baaduu saayina keessa jiru irra fal'aanni sibiilaa tokko ni argama . Namoonni duuba taa'anii fal'aanaan nyaachaa jiru .

Hojii ashaaraa magariisaa biyyi kun eegalte mirkaneessuudhaaf yeroo ammaa biyya kana keessatti hojii baay'ee gaariitu hojjetamaa jira. Kana waanta ta'eef naannolee hundatti bakka oomisha biqiltuu dhaabuudhaan haala salphaa ta'een akka raabsamu taasifamaa jira.

Bilbilaa harkaati. bilbilli meeshaa ittiin walqunnaman keessaa ishee tokkoodha. bilbilli namoota fageenyarra Jiran sagaleeedhaan waliin haasa'uuf Kan fayyaduudha. bilbila kana irratti yeroon Amma Akka sa'aatii kudha lamaafi daqiiqaa afurtamii Shan ta'e nutti hima.

Hindaanqoo kormaa dhaabbatee jirudha. Innis haalluu diimaafi gurraacha qaba. Bakki lukkuun kun dhaabate naannoo lafa margaati. Isa duubas lukkuu dhaltuu tokkotu osoo deemtu mul'atti. Lukkuuleen kunneen maal nyaatanii jiraatu? Essa bulus?

Kun karaa irra bakka oomishi muduraa itti gurguramuudha. Namoonni bakka itti gurguratan hin qabne yeroo baay'ee karaatti bahanii oomisha kana gurguratu. Namoonni isa cinaa karaa irra deemaa jiru. Wantoonni biraa maaltu karaa irra deemaa jira?

Meeshaa humna ibsaa guddaa qabu yommuu ta'u, tiraanisformerii jedhamuun beekama. Sibiila irratti fannifamee jira. Gara gubbaa isaa irraa immoo waan akka gugurraacha wayii qaba. Halluun tiraanisformerii kanaa gurraacha moo adiidha?

Bakka gurgurtaa abaaboo nam-tolcheeti. Abaaboon kunneen gosaafi haalluu garaagaraatiin kan hojjatamaniifi meeshaa ittiin kaawwaman waliin kan dhiyaatanidha. Namoonni abaaboo gurguranis abaaboo isaanii sirreessanii kaa'aa jiru. Abaaboo kanneen eessatti argachuu dandeenya?

Shaayiin dhugaatii baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas yeroo qorraa qaama ofii ho'ifachuudhaf waanta barbaachisaadha. Kana malees namoonni baay'een ganama ciree irratti waanta kana fayyadamu. Kun immoo bakka baay'eetti akka inni barbaadamu taasisa. Kana malees fayyaa namaatiifis ni gorfama.

Aramaan haroo keessa buqqa'e handaara irratti tuulamee jira . Maqaan aramaa kanaa Imboc jedhamuun beekama. Innis garmalee bishaan haroo irra diriiruun geejjiba yaabalaa fi dooniiwwanii danqa . Aramaan kun haroo keessaa konkolaataadhaan buqqa'aa jira.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Maqaan kitaaba kanaa 'Dhaala' kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, nama obbo Mootii Abbaltii Tufaa jedhamuun qophaa'e. Qabiiyyeen kitaaba kanaa seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, waa'ee garbummaa baroota darban keessa adeemsifamaa turan irratti kan xiyyeeffatee dha.

Dubartiin kun odeeffannoo hawaasa irraa funaanuuf meeshaa sagalee guddistuu jedhamu namicha tokko fuula dura dhaabattee jirti. Kunis iftoomina sirna tajaajila biyya tokkoo dabaluuf shoora guddaa kan taphatudha. Odeeffannoo akkamii funaanti?

Fardi gosoota geejjiba lafa irraa keessaa tokko kan taate yoo ta'u, namatti madaquudhaan kan jiraattudha. Fardeen kun lamaan waliif hooqaa kan jiranidha. Iddoon argama isaanii dirree bareedaadha! Naannoo ho'aa jiraachuu hin danda'an.

Atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Atileetii fiigicha dheeraa fiiguun beekamuudha. Atileetiin kun gahuumsa addaa kan qabu yoo ta'u saffisa addaatin dorgommii fiigachaa kana xumuruun biyya isaa medaaliyaa warqee fidaa tureera. Atileetiin kun yeroo ammaa kana fiiigaa jiraa?

Kun mallattoo Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kan agarsiisu yoo ta'u, fakkiin haala Gooftaan Yesuus Kiristoos itti fannifame agarsiisu mallattoo Fannoo kana irratti argama. Fannoon gooftaan Yasuus Kiristoos irratti fannifame kun maal irraa hojjatame?

Bakki isaa baadiyyaa Kibba Itoophiyaati. Namoonni bifaa gurraacha ta'an dhaabatanii jiru. beelladoonni manaas kan akka saree fi re'ee naannoo isaaniitti argamu. Dudduuba isaanii ammoo mana jireenyaa citaa fi biyyee irraa ijaarametu jira.

Magaalota baay'een isaanii dhagaa bocamaa fayyadamuudhaan magaalaa isaanii keessatti daandii baafatanii itti fayyadamu. Dhagaan kun haala gaariidhaan yookaa'ame waggoota dheeraadhaaf tajaajiluu danda'a. Kun immoo jiraattota magaalittiitiif faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun dhoqqeen akka isaan hinmiineef baay'ee fayyada.

Nyaata baayyee mi'aawu kan baayyinaan biyya keenya biyya Itoopiyaa keessatti beekkamu kan maqaan isaa buddeena jedhamuun beekkamudha. Innis ittoo fooniin qophaa'ee kan jirudha. Nyaata baayyee filatamaafi nyaata nadaallamaa kan ta'edha.

Kun namicha uffata suufii uffatee soofaa guddaa irra taa'aa jiruudha. Namichi kun fuula ifaadhaan gara fuuldura isaa ilaalaa jira. Harka isaatti sa'aatii hidhatee kan jiruudha. Soofaan inni irra taa'e kun bifa akkamii qaba?

Chokkoleettiifi ancakkee nyaatamanidha. Isaanis kan yeroo baay'ee daa'imman suuqii irraa maatii isaanii bichisiisanidha. Hundi isaanii qola kan of irraa qabaniifi qolli isaaniis gosa adda addaa ta'uu isaanii kan nu hubachiisudha.

Akkuma beekamu barnoonni biyyaaf bu'aa guddaa kan buusuu fi biyyaaf barbaachisummaa guddaa kan qabudha. Namoonni ogummaa gara garaa barachuun xumuraan damee ogummaa isaaniin biyyaaf bu'aa buusu. Suuraan kun sirna eebba barattootaa agarsiisa.

Nageenya naannoo tokkoo yookiin hawaasa murtaa'ee kan eegu poolisiidha. Poolisoonni kunneen immoo osoo hojii hin eegaliin naamusa gaarii qabaachuuf, leenjii bifa gorsaa fi barnootaan isaaniif kennamu fudhachuun dirqama isaan irraa eegamudha.

Namoonni misooma cinaa daandiiwwan bulchiinsa magaalaa Findinnee keessatti hojjataman keessa adeemanii daawwachaa jiru. Karaa irra deemaniin alatti biqiltoonni gosa abaaboo mimmidhagoo hedduun dhaabatee jira. Fageenya irraa gamoowwan magaalitii. hedduun mul'achaa jiru.

Kun meenuu mana dhugaatiitti argamuudha. Meenuun kun gosoota dhugaati fi gatii isaanii eeruun namoonni akka ilaalanii ajajatan haala mijeessa. Meenuun kun waraqaa adii irratti kan qophaaye yoo ta'u, namoonni salphaatti dhugaatii jiru adda baasuun ajajachuu danda'u.

Kun nyaata aadaa marqaa jedhamuudha. Nyaati kun qodaa ittiin dhiyyeeffamee nyaatamu irra kaa'amee jira. Nyaati kun dhadhaa faana kan nyaatamuudha. Nyaati kun erga qophaa'ee booddee dhadhaan itti naqama. Wanti nyaata kanatti gadi suuqamee jiru kun maalidha?

Dubartoonni yeroo uffata haaraa uffatan suuraa ka'uu jaalatu. Uffanni isaan uffatan immoo gubbaadhaan kan aadaa fi jalaan immoo uffata warra lixaa yookaan jiinsii ta'uu danda'a. Intalli kun uffata aadaa uffattee jirti.

Kun bakka gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii garaa garaa kan dhaabbata Itiyoo teelekoomi. akkasumas bakki kun bakka Itiyoo telekoom tajaajila adda addaa itti kennuudha. Bakka kanatti keessumeessitoonni fi tajaajilamtoonni ni argamu. Loogowwan dhaabbata kanaallee gidaara irratti maxxanfamanii argamu.

Akka amantaa warra Islaamaatti haalli uffata amantoota isaanii baay'ee sirnaawaadha. Kana jechuun uffannaan isaanii warri shaamarranii uffata qaama isaanii dhoksu uffachuu qabu. Warri dhiiraas uffata biraa isaaniif ajajame qabu. Kana irraa ka'uudhaan akka addunyaa kanaattis hojii irra oolaa jira.

Meeshaan Kuni maqaan isaa maal jedhama?.meeshaan Kuni faayidaa ni qabaa?. Meeshaan Kuni maalirraa hojjatama?.meeshaan Kuni gubbaan qaama Isaa maal fakkaatan yookaan halluu akkamii qaba?.wanti meeshaan Kuni ittiin faayamee jiru maalidha?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun dhugaatii cuunfaan addaa addaa irraa qophaa'ee jiruu argaa jira. dhugaatiin cuunfaa wayiin addaa adda irraa kan hojjetamuudha. akkasuma illee faayidaa guddaa namaaf kenna.

Kun oomisha dibataa 'Sooftee' jedhamuudha. Oomishi kun meeshaaa pilaastikaatti naqamee kan jiru yoo ta'u, barreeffamni garaa garaa kan maalummaa oomisha kanaa dubbatana meeshaa kana irratti barreeffamanii jiru. Meeshaa kun bifti isaa maalidha?

Nama buna abidda irratti danfisuuf buna kana akaahaa jiru argaa kan jirudha. Bunni kunis bichaateekan jirudha. Akkasumas ammoo jabanaanis lafa kanatti kan argamaa jirudha. Bunni biyya keenya keessatti bal'inaan kan beekkamudha.

Kun barcuma dheeraa kan irratti hirkatamuun irra taa'amuudha. Barcumi kun muka irra kan tolfamu yoo ta'u, tokkichi isaa namoota hedduu yeroo tokkotti ol kaa'uu danda'a. Barcumni kun miila afur kan qabuudha.

Humnoota waraanaa guutuu biyyoota garaa garaa keessatti mul'atan uffata gara garaa uffachuudhaan beekamu. Humnoonni waraanaa leenjii fi shaakallii irra jiran kunneen uffataa fi haguuggii mataa bifa magariisaa uffatanii kan argamanidha.

Kitaaba guddaa argaa kan jirrudha. Innis fuula baayyee kan qabudha. Kitabani madda beekkumsaa yoo ta'u, kitaaba dubbisuun dandeettii keenya gabbifachuu ni dandeenya. Kunis kitaabni nama dandeettii guddaa qabuun kan barreeffamudha.

Biyyoonni qulqullina barnootaa isaanii sirriitti eeguun beekaman tooftaalee kenniinsa qormaataa irratti ciccimimoodha. Manni kompiitaraa minjaala fufhattoota qormaataa adda baasu qabu kun qulqullina qormaataa qofaa osoo hin taane, guddina barnootaafis ni gargaara.

mana jireenyaa guddaa kan ta'e argaa kan jirrudha . manni kun ammoo ijaarsa irra kan jiruufi kan hin xummuramne yoo ta'u garuu gara goolabamuutti deemaa kan jirudha. innis halluu gara garaa kan qabudha.

Uummanni naannoo hararii keessa jiraatan uummata jaalala beekudha jedhamee amanama. Kun immoo amaloota isaan irraa mul'atuun mirkanaa'uu danda'eera. Kana waanta ta'eef lammiileen biyya kanaa gara naannoo kanaa dhaquu baay'ee hawwu. Kun immoo uummata naannoo kanaatiif baay'ee gaarii ta'uu danda'eera.

Konkolaataa xiqqoon kun, maqaan ishee baajaajii jedhamti. Baajaajiin konkolaataa xiqqoo miila sadii kan duubaa lamaa fi kan fuuluraa tokko qabdu yoo ta'u, konkolaataan kun geejiba lafa fageenya dhihoo ta'e irratti kenniti. Baajaajiin Itoophiyaa keessatti, magaalota hedduu irratti tajaajila kenniti.

Namoota maal gochaa jiraniidha?.namoonni kunniin ni dhaabatu moo ni taa'u?.namoonni Kuni huccuu halluun Isaa maal fakkaatu uffatanii jiru?.iddoon isaan jiranu Kunifi haalli uffannaa isaanii namoota maal hojjachaa Jiran sitti fakkaatan?

harmee marga jiidhaa harka isheetti qabattee akkasumas siinqee harka isheetti qabattee dhaabbachaa jirtu argina . isheenis uffata aadaa baayyee miidhaguufi kan faaya gara garaa kanneen akka faaya mormaa fi mataa kan ofirraa qabdudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun meeshaa ittoo itti hojjachuuf gargaarudha. Meeshaan kun sibiila irraa kan hojjatame yoo ta'u, ittoo ittiin ibidda irratti bilcheessuuf gargaara. Meeshaan kun guddinni isaa giddu galeessa yoo ta'u, qabannaa harkaa kan qabuudha.

Namoonni tokko tokko karaa gubbaa deemanii wantoota adda addaa gurguru. Namichi kun meeshaa hedduu gateettiitti baatee deemaa jira. Namni biraan immoo doqdoqqee ofaa jira. Dubartiin tokko immoo dibaabee qabattee deemaa jirti

Kun biqiloota gurguddoo fi damee baay'ee qabaniidha. Biqiloonni kun habaaboo bifti isaa keelloo ta'e qabu. Biqiloonni kun tarree galanii kan biqilaniidha. Bakka biqiloonni kun jiran cinaa isaa dhagoonnii garaa garaa kuufamanii argamu.

Namoonni Ispoortii hojjechuu jaalatan yeroo ammaa waanti isaan akkuma salphaatti itti fayyadamuudhaan hojii isaanii kana milkeeffatan baay'eetu jira. Kanneen keessaa tokko meeshaa fiigicha ittiin fiiganidha. Kana immoo manuma ofii keessatti galfachuudhaan shaakallii taasisuudhaaf fayyaa ofiis eeggachuun eegalameera.

Manni yeroo ijaaramu ulaagaa guuttachuu qabu qaba. Kana waanta ta'eef namoonni mana ijaaran hundi akkuma humna isaaniitti waantota baay'ee guuttachuu yaalu. Haata'u malee mana nama hundaa yeroo ilaallu foddaa itti baafameetu ijaarama. Kun immoo namoonni achi keessa jiraatan qilleensa gaarii akka argatan taasisa.

Mana uffata aadaa keessatti uffanni adadii fi bifa hedduu biroo shaangulliitii irratti keewwifamanii argamu. Baay'inaan uffata aadaa Habashaatu as keessatti argama. Namoonni uffata shaanguliitii irraatti fannifamanii jiran bituudhaaf ilaalaa jiru.

Nageenya uummata biyya kanaa kabachiisuudhaaf poolisoonni baay'een isaanii hojii gaarii hojjechaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana nageenyi uummata biyya kanaa mirkanaa'uu danda'eera. Kun immoo yeroo hunda hojii irra ooluun isaa biyya kanaaf faayidaa guddaa qaba.

Namoonni hedduun mana jireenyaa isaanii keessatti nyaata gosa baay'ee qopheeffachuudhaan itti fayyadamu. Kun immoo nageenya qaama isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf Buuphaa, Timaatimii, Abukaadoofi kanneen biroo bakka tokkotti walitti fiduudhaan namoonni fayyadamanis jiru. Kun immoo akka gorsa ogeessa fayyaatti itoo hojii irra oolee baay'ee gaariidha.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yookiin lagnii yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Namtichi uffata diimaa fi makaa adii uffatee jiru tokko namoota hedduu farda yaabbatan fuuldura dhaabbatee weellisaa jira. Namoonni danuun dugda fardaa irra taa'anii namticha sirbu daawwachaa jiru. Isaan keessaa tokko ulee harkatti qabateera.

Kun Taappellaa waa'ee mana siree kennuu jalqabuu irratti barreefamee argamudha. Taappellaan kun lafa mukatti hirkifamee jira. Taappellaa kanarratti odeeffannoowwan waa'ee tajaajila kanaan wal qabatan baay'een kanneen akka lakkoofsa bilbilaa fi kanneen biroo irratti barraa'anii kan jiranidha.

Dirreen kun dirree baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa irra jiraachuudhaaf kan baay'ee nama hawwachiisuudha. dirreen ykn dacheen magaariitu kana irra biqiloota magariisa taa'antu irratti argamaa jira. dirreen kun dirree biqilootaan uwwufamtee jirtudha.

Kuni tiraanisfoormarii jedhama. tajaajila elektrikaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Volteejii olkaasuuf yookiin ammoo gadi buusuuf gargaara. Tiraansfoormarri kun utubaa sibiilaa isa baachuu danda'u irra ol kaafamee kaawwamee jira. Tiraansfoormarri kun sibiila irraa kan hojjatamedha.

Namoonni kunneen namoota umuriin guguddoo yoo ta'an, uffata aadaa saba Oromoo uffatanii fi alaabaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa harkatti qabatanii hiriira gaggeessa jiru. Abbaan gadaa ulee abbaa gadaa harkatti qabatee kan jiru yoo tau, haati siinqee immoo siinqee harkatti qabattee jirti.

Kun haadholii Oromoo Booranaati. Haadholiin kun uffata aadaa Oromoo Booranaa uffatanii kan argaman yoo ta'u fuula isaniin garasitti garagalanii taa'aa jiru. Dubartoonni kun mataa isaanitti faaya wayii godhatanii jiru. Haadholiin kun lakkoofsi isaanii meeqa?

Paarkiiwwan bineensotaa addunyaa kana keessa jiran keessa uumama ajaa'ibsiisoo hedduutu jira. Kana jechuun allaattiiwwaniifi bineensota gosa hedduutu argama. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een uumama kana arganii itti boqochuudhaaf dhaqanii daawwannaa taasisuudhaan uumamatti gammadanii galu.

Sanduuqni muka irraa hojjatame kan bifti isaa diimaa ta'e dhaabbachaa jira. Innis fuuldura irraan uraa hedduu kan qabu yemmuu mi'oota hedduu keessa ol kaa'uuf kan fayyaduudha. Innis saanqaa mukaa irraa tolfama.

Mucaayyoo laga bishaan waraabde dugda ishee irratti baatte deema jirtu kan nutti agarsiisuudha. mucaayyoon kun bifti ishee gurratti kan taatee, garuu immoi gurraachina ishee keessatti kan miidhagdudha. Mucaayyoon kun umuriin ishee waggaa meeqa ta'a jettani yaaddu?

Namoonni haroo qulqulluu irra yaabala oofaa jiru. Yaabala irra namoota sadiitu jira. Haroo yaaballi irra deemaa jiru fuuldura gaarri bosonaan uwwifamee jira. Gaarreen fuulduratti argamu irra tabboonni hedduun ni argamu.

Ministeera muummee Itoophiyaa kan yeroo ammaa yommuu ta'an, doktir Abiyui Ahimad Alii jedhamu. Fuldura isaanii sagalee guddiftuu xinnoon jirti. Cinaa isaanii immoo alaabaa Itoophiyaa kan halluu gosa afur qabutu jira

Namoonni lamaan kunneen saalan dubara yoo ta'an, uffata aadaa naannoo isaanii kaawwatanii dhaabbatanii jiru. Namoonni lamaan kunneen bakka magariisaa naannoo baadiyaa keessa jiru irra dhaabatanii kan jiran yoo ta'u, halluu gogaa qaamaa diimaa ta'e qabu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun biqilaa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa halluu magariisa kan qabudha. akkasuma illee biqilaan baay'ee bareedaa fi miidhagaa kun daraaraan isaa halluu keelloo kan qabudha.

Daandiin kun, daandii asfaaltii irraa hojjatame konkolaataan irra deemaa jiru. Daandii asfaaltii kana mirgaa fi cinaatti daandiin dhagaa fi cirracha irraa hojjatame namni irra deemu yoo ta'u, daandii asfaaltii kana konkolaataan fe'uumsa meeshaalee haalluu magariisa ta'e qabu irra deemaa jira.

Kun Muummicha Ministeeraa Dr Abiy Ahimadi. Dr Abiy badhaasa wayii artistoota badhaasaa osoo jiraniidha. Harka isaanitti badhaasa kana qabatanii kan jiran yoo ta'u, harka isa kaaniin ammoo nama badhaasa kan fudhatu dubbisaa jiru.

Kun teessoo dheeraa namoota baay'ee teessisuuf gargaarudha. Teesson kun yeroo baay'ee baadiyyaatti argama. Teessoon kun muka irraa tolfama. Gubbaa isaa irra ammoo kal'oon yookiin gogaan irra buufamee argama. Teessoon kun mana keessa moo alatti argama?

Kun dubartii mataa ishee akka aadaa ummata Tigiraayitti sirreeffattee argamtuudha. Dubartiin kun fuula ishee dibatawwan garaa garaa dibattee jirti. Akkasumas dibata hidhii fi kan nyaaraa godhattee jirti. Dubartiin kun fuulaa ifaadhaan jirti.

Minjaala bal'aa kan piisiin irra godhamtes jiru yommuu ta'u, cinaa isaa immoo teessumni ni jira. Akkasumas minjaala kanaan achitti wantoonni biroon ni argamu. Minjaalli Kun mana keessa moo ala jira?

Namni gammachuu barbaachaaf waan hin goone hin qabu. Keessumaa immoo wanti nama dhibu, kan mana jireenyaa isaanii lafa bishaan qarqaraatti ijaarratanidha. Manni kun gamoo guddaa yommuu ta'u, baay'ee ol dheeraa fakkaata.

Oomisha bifa ammayyaan oomishame yeroo konkolaataan bishaan obaasu kan agarsiisudha. Lafti isaa magariisaan kan uwwifamedha. Karaaa konkolaataan irra darbe kan mul'isu sararri lama ni mul'ata. Achi fagaatee immoo waan akka bifa waaqaa ni mull'ata.

Hooteela yookiin ammoo bakka addaa, bakka wayiniifii dhugaatiin jajjaboon itti dhugamanidha. Bakki kun teessowwanii fii faaya garaa garaan guutamee jira. Bakka kana namoonni hin jirani. Teessoon gurmuu gurmuun kaa'amee jira.

Kun gabayaa bakka itti oomishni garaa garaa itti dhiyaatee itti bitamuufii gurguramuudha. Namichi jaarsi kun mucaa xiqqaa oomisha gurguru irraa bitachaa jira. Dudduuba isaanii ammoo namoonni oliifi gadi deemu. Oomishni jaarsi kun bitachaa jiru maqaan isaa maal jedhama?

Kunneen meedaaliyaawwan warqee irraa hojjataman, namni tokko mormatti kaa'atee jira. Meedaaliyaawwan kunneen baay'inni isaanii afuridha. Namichi kun harka isaatiin mudhii isaa qabatee dhaabata. Namichi kun quba harka isaa irraa maal qaba?

Kun haadholii uffata mataa fi qaama isaanitti maratanii mataatti ammoo qabee wayii baatanii jiraniidha. Haadholiin kun kan mataatti baatanii jiran qodaa suphee irraa hojjatamedha. Haadholiin kun baay'inni isaanii lakkoofsaaan meeeqa ta'u?

Biyya keenya keessa lukkuu baay'eetu jira. Lukkuuwwan kunneen immoo Buuphaa buusuudhaan beekamu. Kana irraa kan ka'e biyya kana keessatti buuphaa baay'eetu argama. Kun immoo namoonni nyaataan akka ofdanda'an taasisuu danda'eera. Kana waanta ta'eef namoonni isa oomishan bu'aa guddaa argachaa jiru.

Mootummaan yeroo tokko tokko uummataaf mana ijaaree itti galcha. Manni ijaaramu kunis immoo gamoo gurguddaa namoota baay'ee qabachuu danda'udha. Gamoowwaan kun lakkoofsaan hedduu yommuu ta'an, baaxiin isaanii immoo qalamii diimaa dibameeera.

Namoota ispoortiiwwan gosa garaa garaa hirmaachuu barbaadaniif beeksisni leenjii isaanif kennuu kun kaa'amee kan jirudha. Ispoortii barachuun fayyummaa fi jabina qaama dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu, akka barataniif beeksisni bakkaa kun waamicha godha.

Kun iddoo ibiddi lafa keessaa ol danfuudha. Bakki akkanaa kun bakka volkaanoon itti muudatuudha. Naannawa kana lafa gaaraatu jira. Naannawni kun dukkanaa'aa yoo ta'u, lubbu qabeeyyiin homtuu bakka kanatti hin argamu.

Maatii ijoollota isaanii waliin ta'anii, ba'anii bashannanaaf yeroo deeman, uffata aadaa isaaniin faayamanii deemu. Ijoollonni kun maatii isaanii waliin uffata wal fakkaataa uffatanii jiru. Kopheen isaanii kan maatii isaa irraa garuu adda adda.

Aadaan ofii adda ofiiti jedhama. Aadaan bakkaa bakkatti, uummataa uummatatatti, qomoo qomootti garaagartumaa kan qabudha. Namuu aadaa hawaasa keessatti dhalatee qabatee guddata; akkasuma illee dhalootaaaf dabarsa. Suuraa kana irratti namoota gurmaa'uun akka aadaa isaaniitti ayyaana kabajan argina.

Kun karaa irra bakka itti namooti uffata moofaa itti hodhaniidha. Bakki kun teessoo irra taa'anii hodhanii fi teessoo irratti uffata hodhan, akkasumas maashinii uffata hodhu qabatee argama. Wanti gubbaa bakka kanatti fannifamee jiru kuni maali?

Gumaan avookaadoo muka irraa otoo hin muramin rarra'ee argama . Avookaadoon gosoota fuduraalee keessaa tokko ta'ee namoota hedduu biratti kan jaalatamuudha. Avookaadoon cuunfaa garagaraa hojjachuuf kan tajaajiluudha. Gumaa avookaadoo hedduutu rarra'ee argama.

Kun daandii riqichaa kan mukaa fi dhagaa irraa ijaarameedha. Riqichi kun laga gamaa fi gamana wal qunnamsiisuuf kan ooludha. Daandii riqichaa kana irra gamaa fi gamanatti dallaan muka irraa ijaarame jira.